Igihe niga mu mashure matoya ikintu cambabaza cane kwar'ukuntu abavyeyi badutuma gusenya, nkagenda nkazan'udukwi dutoduto ariko nkasanga mukuru wanje yazany'ibisate , akabisatura n'ishoka ham'abavyeyi bakamushimira nanje bakankubita.

Nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburemye n'ubworozi abene gihugu bose basabwe gutera ivyamwa vyera imbuto vuba vuba bagaca imikobeko mu mirima yabo ivyo bizotuma turonwa umwimbu mwiza, kandi twifuzwa.

Jewe nzokwigira I bujumbura aho bateka ku mbabura bakaryama ku matera vyanse nzokwidugira i gitega aho bavuza ingoma bakaryoherwa canke n'igire mu kirundo aho usanga inyoni nyinshi zavuye kw'isi yose ziyiziye kubiyaga bihaba.

Munkundire ndabayagire ivyiza nabonye ngiye kwa sokuru ,narashitseyo arambir'ati:So wawe ntiyigez 'ahemuka, so wawe yar'umugabo w'ijunja n'ijambo, ngira ndakugabire kuberako atakiriho, yarampaye bitamo ,ampa mariza, ampa maza, ampa bigeni natashe nezerewe cane ko nanje ngiy gutung'inka murugo rwanje.

Muburundi dufise ubwoko butandukanye bw'ibiti imikaratusi, imisederi, gereveriyo, pinusi ivyo vyose birakoreshwa mugukora intebe turashobora no kubikoresha muguteka canke mugukora ibindi bikoresho vyose bikoze m'umbaho.

Uburimyi ntibushobora gutera imbere hatabayeho indongozi nziza zigisha abanyagihugu ukuntu barima kija mbere bagaca imikobeko bagatera ivyatsi hirya no hino y'imirima bagashiraho n'ibiti birinda inkukura.

Indingarizo shasha yigisagara amasoko ategerezwa atunganijwe kuburyo ikintu cose kija ukwaco imboga ziba zifise ikibanza cazo bikaba gutyo kuvyamwa no kubindi bitegwa vyose mbumba rugo. Birorohereza abaza gusuma kubona ico bakeneye bitabagoye.

Mpora numva bavuga ngo n'umwungu wa rwaruyuzi bashaka kuvuga ko umwana ameze nka b'avyeyi biwe, Umukobwa ko ameze nka nyina n'umuhungu ko ameze nka se babikura k'uruyuzi rwiza nirwo rutanga umwungu mwiza menya neza ico kirundi.

Uno munsi naciye kw'ibarabara ryitiriwe umwami Mwezi Gisabo naryohewe cane, nasanze hari isuku, barahateye amashurwe, barahateye ibiti, agatutu Kaho karahimbaye, wohirirwa ukibagira no gutaha, natangaye bimwe biteye ubwoba.

Iki nico cerekana ko igisagara cacu cateye imbere, kandi abanyagihugu bakibamwo bacitwararika. Ahantu hose uciye, uhasanga isuku. Barateye n'ivyamwa kw'ibarabara kuburyo ata mwana akigwara indwara zitewe no gufungura nabi kubera ko tuba dufise ivyamwa twitereye.

Ushaka kumenya amazina y'inka, uzogende mu Mugamba kuko guhera ku mwana, umugore, umugabo, umwigeme canke inkumi, bose baba bazi kuvugira inka amazina. Ariko i Bujumbura, i Gitega canke i Ngozi, naho bavyiga mw'ishure, ntibavyitwararika.

Mu mico y'ikirundi iyo umuntu yaje ku kuramutsa uramubwira uti reka ndakurenze imitwe y'inzuzi, kwaba ari kugira niyagera k'urugo ntaze kugusoromera imyungu, benshi bapfa kubivuga ntibari bazi ico bisobanuye.

Icereka umwana w'indero nuko y'umvira abavyeyi ibikogwa vyose bamutumye akabikora atidoga mushiki wanje ni karorero keza dufise murugo kuko ntana rimwe yigera y'idoga iyo mama wacu canke data adutumye twese twamufashe nk'intwari y'umuryango.

Nashaka kugura umurima w'ibigazi kugira ngo nzoze ndikorera amavuta y'amamesa, nararondeye i Gitega hose ndabura, nagiye n'i Muranvya ndawubura, ariko ngeze mu Rumonge nasanze hari imirima myinshi y'ibigazi niho naciye ndawugura, ubu nsigaye ndi umwe mu bakora amavuta y'amamesa.

Ubu biragoye kumenyekanisha ivy'ukora bidaciye k'umbuga hwaniro , abahinga babinonosoye bavuga yuko isi yamaze kuba ntoya isigay'imeze nk'ikigwati abantu bahuriramwo kandi bari kure na kure . Umunyamerika , umunyaburayi, umunyafrika, umunyasiya bose barashobora kuganira biciye kur'izo mbuga.

Iyo umuntu afise itongo rinini biramworohera kwiteza imbere kubera ko igice kimwe uracubakamwo inzu ahasigaye ukahororera ahandi ukahatera imirima ,Ubaho rero ufise ibigukwiye kuberako ntiwigera usega uba wihagije.

Ni vyiza kugira itongo ahantu ku mazi. Bituma ingenzi nyinshi zihurumbira kuza kuhafata akayaga. Ikitavuzwe coco ni nk'utunyoni n'ibindi bikoko biba mu mazi, usanga ari ahantu hatekanye kandi heza cane.

Inka iyo zidakwikiranwe neza ntizivyibuha uko bikwiriye ivyo bigatuma umwimbu wazo ugabanuka, haje ingingo ya reta yokuzikurikirana bagater'ubwatsi kumikobeko bukaba ivyokurya vyazo.

Umwana wa senge avuye i bujumbura aje kuraba ibitungwa namweretse bitamo ni yanka nziza cane yamvyariye mariza na amaza ndayikunda ndayivugira amazina ndayiragirana umwete, kuko ndaziye inkizonteza imbere.

Umutima wanje uranezerewe, kuko kuva mu gitondo nari nagumanye ubwoba yuko imvura ihava igwa nkacura inyana zitarishije neza, ariko turinze tugera ku mugoroba hari ikirere ciza gisa n'ubururu womengo ni Mariya yatumanukiye.

Ubuzima ni amazi asezega nibayore tububunga bunge mu kwitwararika amagara yacu dukora imyimenyerezo twongera dutembera kugira ngo turuhurire ubwomwo bwacu ico ni co civugo c'umusi mpuza amakungu wahariwe amagara meza.

Iyo hakanye cane iburayi inyoni zirahunga zigahungira mu bihugu bitandukanye hariho nii zihungira mu gihugu cacu c'uburundi mwozisanga ku biyaga biba mu buraruko bw'igihugu cacu mu ntara ya kirundo.

Uyu murima ubereye ijisho harimwo ibiharage vy'ibiremberwa, harimwo ibitoki vy'inyarwarwa, harimwo n'ibindi biterwa mbumba rugo ivyo vyose umuntu abishize hamwe birashobora guteza imbere umuryango.

Ibitoki ni vyiza cane iyo, bitewe kijambere, kuko bifise akamaro ka nini mu buzima bwacu bwa misi yose wotegura gute umusi mukuru ata gatoki wataritse wokura hehe ugwagwa udafise agatoki ni vyoshobokana gatoyi.

Nkiri umwana naratinya kwegera inzuzi canke ibiyaga binini binini, nko ku ruzi rwa Ruvubu, Rusizi, Ruvyironza canke Maragarazi narahirinda cane, imvo nyamukuru nuko bari barambwiye ko habayo ingona, imvubu canke ibindi bikoko vyose biteye ubwoba.

Ibikoko navyo nasanze bimeze nk'abantu biritwararika abana bavyo nkuko natwe tubigira iyo ubisanze aho biba biba biteye ubwoba kandi bishobora no kukurwanya kuko biba vyibazako uje kubigirira nabi.

Mu Burundi bw'imisozi igihumbi, umutima w'Afrika niho natereye urizogi. Niho Data na Mama bavugirije impundu, niho umuryango watamvye uratarika ngo tubonye umwana w'umuhungu azoturwanira mu gihe abansi bazoba baduteye.

Ngwino tujane mu kabande, ndakwereke ibiterwa vyiza vy'imukaratusi, ndakwereke ama pinusi, ndakwereke urugomero, ndakwereke ibintu vyose bibereye ijisho mu gihugu cacu ciza c'uburundi.

Ubu ibintu vyarahindutse kera imyumbati uyiteye yamara imyaka ibiri, ubu nta muntu akirindirira ko imyaka ibiri ihera, kubera ko haje ubuhinga bwo gutuma ikura vuba na vuba ku buryo ku mezi atandatu canke ku mwaka ibayeze tukayisoroma.

None ndakubaze, umuti bakoresha mu kurwanya ibihere, mu kurwanya inda n'utundi dukoko dutera mu nzu ni nawo nyene bakoresha mu gupompa ibiterwa? Ko hari umuti nari narasigaje nowukoresha mu gupompa ibiharage vyanje?

Ntitwoshobora kurima kijambere tudakurikije impanuro z'abafundi b'indimo. Kuko hari amategeko menshi n'ubuhinga baba barize ku mashuri ku buryo iyo tubikurikije bidufasha kuronka umwimbu mwiza cane. Ivyo biraduha amafaranga yo kwikenura mu buzima bwacu bwa misi yose.

Ikiranga urugo rwiza nuko umugabo , umugore , abana bitwararika iterambere ry'umuryango umwe wese akitaho cane ic'ajejwe umugabo agasumira urugo, umugore agakorer'urugo, abana nabo bakaja ku mashure, bakiga neza bakazana amanota meza .

Ikiyaga ca tanganyika nikinini cane. kiri mu BURUNDI, muri CONGO, muri TANZANIYA ,nomuri ZAMBIYA. Hano iwacu hoho kiri mu ntara yabuhumuza, no mu ntara ya bujumbura. Ariko tanganyika ntishika i gitega no muri butanyerera ntayiriyo.

Imbata imeze nk'inkoko naratangayejo numvisa umwana wanje atashe aririmba ngo imbata yagiye kurahura ivyo bintu vyatanguye ryari imbata ntirahura, kuko nigitungwa ni'izo ubwenge ni yomenya ahikura umucanwa nane uko yomenya igishitsi kibiko umucaa anwa uko kimeze mana yanje.

Ikiranga imisozi myiza yo mu Burundi nuko haba hateye ibiti vyiza vy’ubwoko butandukanye , nk’akarorero imikaratusi, amapinusi n’ibindi . Haba hariho n’amabarabara meza abantu bacamwo iyo bagiye kw’isengero, kwi komine canke ku mashure.

Urugo ruba rwiza iyo rushajije. Birabereye ijisho igihe hariho abana b'abakobwa n'abahungu bitwararika isuku, bagatera amashugwe y'ubwoko butandukanye hamwe n'ibiti bituma urwo rugo rwanyu ruguma ruteye igomwe.

Naratangaye cane numvise akamaro k'ishwagara. Kera nari nzi ko barikoresha mu gusiga inzu gusa. Ariko umufundi w'indimo yambwiye ko ushobora no kurikoresha mu gukingira isi ndimwa. Iyo urishize mu murima wawe, isi iramera cane nk'ifumbire woba wongeyemwo.

Kuv'i makamba, mu rumonge, i bujumbura, n'i bubanza niho ushobora gusanga igiterwa c'umuceri . Kuko har'ibiyaya n'amazi akwiye kugira ngo ukure neza , nanje nzogur'itongo mur'ico kibanza kugira niterere umuceri.

Ifumbire si ya kijambere , ifumbire yateguwe Aho inka zirara , inkwavu canke impene canke ingurube , Iyo rero irakora neza gusumba “engrais” dusanzwe tuzi, abantu benshi twobasaba kuyikoresha Kuko irizewe.

Iyo ufise ikibazo c'ibikoko mu nzu nkibihere imbeba ubukeneye umuti mwiza wo kubikiza twebwiye rero ishira hamwe ryacu turafise iyo miti twashaka kubasaba ngo muzoze mutugurire, kuko turize zewe cane.

Ni vyiza kwitaho imirima yacu tukayibomera ku gihe tugashiramwo imikobeko kugira ngo imvura iguye n'iyibihitane vyaba ngombwa tugapompa ukwo bitegekanijwe n'amategeko y'uburimyi.

Nivyiza gupompa itomati cane cane iyo zikuze ivyo bituma umurimyi aronka umwimbu uteye igomwe agateza imbere umuryango wiwe ababanyi n'igihugu cose.

Abazungu baradusize iyo bashaka gukora imiti bayibika mu masashe meza i akaramba cane bagashiramwo n'imiti ituma bitabora tweho i wacu dupfa gukora ibintu, ariko hari umuhinga bushasha bwaje natwe tugiye guhiganwa n'abandi kw'isoko mpuzamakungu.

Ikiyaga ca tanganyika ni iciza cane kiva imakamba rumonge ibujumbura ibubanza, kandi ugisangamwo ibikoko vy'ubwoko bwinshi, ariko cane cane ico nkunda jewe na mafi yaho araryoshe cane wocirako n'urutoki.

Ejo mu gitondo twazindutse kare cane tugenda kuri tanganyika, twararovye amafi turoba n'indagara tuzitahana muhira, Umukozi wacu n'umuhinga mu bijanye n'uguteka yavyize mu mashuri y'isumbuye yadukoreye indagara nziza ziryoshe. Uzoze muhira tuguheko zikeya.

Kw'ishure batwigishije ubwoko bw'ibifungurwa. Hariho ndemamubiri, hariho ntanganguvu, hariho na nsanganyangaburo. Amafi nayo ameze n'imboga. Iyo wayariye aratuma ivyokurya bitembera neza mu mubiri, ukagira ubuzima butagira indwara.

Umutumba uberey'ijisho twaratey 'imbere bimwe bidasubir'inyuma. Abana iyo bavure kwishure baraza bagakina bakiga nokwoga murikino kiyaga hanyuma baja kurira ibiti vy'imikaratusi womengo n'abasirikare ewe ukuntu bitey' igomwe .

Ikiyaga ca Tanganyika kirimwo amafi meza, harimwo: sangara, kapitene, imikeke. Turi abana twaragenda kuroba dukoresheje urusenga, tukabona zije ari nyinshi tugataha mu rugo duhimbawe.

Iwacu mu Kirimiro twirira ibitoki, amateke, ibijumbu tukagerekako ibiharage. Iyo habonetse akavoka biba biryoshe cane. Icantangaje, tugeze i Bujumbura batanga utwo kurya dukeyi, ushobora n'ukudahaga iyo uvuye ruguru uwo munsi.

Ikiyaga tanganyika kigira ubwoko butandukanye bw'amafi. Hariho indagara, sangara, kapitene, imikeke. Jewe nkunda cane cane imikeke kuko usanga iryoshe iyo uyikojeje ibindi bifungugwa nukuri biramirika.

Ubushaza n'igitegwa ciza cane kuko buba mu ntara zose z'igihugu cacu; haba mukirimiro, haba imbo, haba mu migwa, haba muri buragane hose ubushaza burabayo. Ikindi ciza cabwo nuko bufise indema mubiri nyinshi nisanganyangaburo burakomeye cane bumeze nkinyama.

Ishamba kama rya Rukoko ririmwo ibiti vyinshi. Iyo ugiyemwo, kugira uronke n'inzira ucamwo kugira ugere imbere biragorana. Bisaba kuba mwitwaje umupanga canke umuhoro mukagenda murakata ibiti muhasanze. Aho niho mushobora kugera iyo muja mutekaniwe.

Mu kirundi barayamaze ngo nyamwigendako ntarimira impeshi, nico gituma kumutumba wacu twashizeho ishirahamwe ryo gufashanya mu kurima ubu ntamuntu n'umwe akiraza ikivi kuko buri munsi turahamagarana tukagenda kurimira umwe bukeye tukaja kurimira uwundi maze tugaheza kurima hakiri kare.

Uri umugi ni igitegwa kibujijwe haba hano mu gihugu cacu imbere canke mu makungu, ariko igitangaje ni uko hari igihe barukoresha mu gukora imiti mu mahinguriro atandukanyi yo kwa muganga, kandi iyo miti ikavura neza abarwaye.

None ni nde yombuja kuduga i wacu kugatumba abavyeyi bariahakuriye na jewe ni ho nataye urujogi bavyara banje ni ho baja kundamutsa data yabaye umukuru w'umutumba sokuru yarabaye umukuru wa joni ni, kubera iki ntokunda umutumba wanje.

Navukiye i Bujumbura mu Kamenge sinarinzi yuko ubushaza nabwo babutera, narinzi ngo babwamura mu mashamba nkibindi vyamwa vyose, none naratangaye ngiye kuramutsa nyogokuru ruguru nkasanga ubushaza nabwo baraburima.

Igitegwa c'ishu, n'igitegwa gikomeye cane, kubera ko gifise inyungu nyinshi mu mubiri, umuntu wayariye ntiyigera agwara amaso, ngira ni co gituma mu bigo vy'amashure, mu bigo vya gisirikare, usanga amashu bayafungura cane.

Ni vyiza gukurikirana ibigori, ukabitera neza ku murongo, hageze mw'ibagara ukabibagara, hanyuma ukanapompa kugira ngo ubirinde ingwara zivyaduka, ivyo nivyo bigira umurima wawe mwiza, kandi bigatanga umwimbu wemewe.

Igihugu giter'imbere mugihe indongozi zegerey abanyagihugu :zikabaremesha, zikabafasha ,zikabigisha, zikabahanura ,zikabereka n'imigambi myiza yokwitez'imbere. Ivyo nivyo vyabaye k'umutumba wacu, ah'ejo buramatari yari yatugendeye gwarabe aho tugejeje ivyerekeye kurima kijambere.

Abantu bahora banka kurima ngo nivy'abantu batize ariko ubu numuntu nuwahejeje kaminuza arisubira iwabo ku gatumba akarima kandi bikamuteza imbere kurusha uwuguma yiteze amafaranga akura mu mushahara gusa, nsenge wanje ubu ni umutunzi ukomeye cane kubera kwitwararika uburimyi n'ubgorozi.

Gutera imbere ntivyizana bisaba gukora , ugakorana umwete , ukitwararika ibintu vyose bikenewe kugira ngo amafaranga waronse utayasesagura . Ivyo nivyo vyashikiye Basabose yari yaragerageje gucuruza ariko kubera gusesagura yarasubiye inyuma nk’ibirenge.

Amavoka ni igiterwa ciza cane. Kuva aho umufundi w'indimo atwigishirije ingene batera amavoka, twarayateye none ubu yeze. Twarayashoye kw'isoko dukuramwo amafaranga, ayandi ngo bazoyatwara muma hinguriro, bayahinguremwo amavuta.

Iyo ibiterwa bironse ifumbire ikwiye n'amazi ku gihe n'akazuba kavanze, irakura neza. Raba imyungu nateye mu kwezi kwa Nzero ubu ukuntu iteye igomwe, mu kwezi kwa Ndamukiza nzoca ntera n'iyindi.

Erega ibintu ntivyahindutse, ni twebwe tutitwararika imirima yacu. Kera amateke cari igiterwa mbumbarugo cafasha cane, kuko warashobora kuyagaburira abana, warashobora kuyashora kw'isoko, ugakuramwo amafaranga menshi. N'ubu rero niko ibintu bimeze. Twijukire kurima kijambere.

Ntibisaba kuba waravukiye mumuryango w'abarimyi n'aborozi kugirango utahure aho ibiterwa vyamira nkakarorero imyumbati yamira mukuzimu ariko n'amababi yayo bita isombe barayafungura n'abana bavukiye m'ugisagara barabizi no kwishuri baravyigisha.

Kugira ngo dufungure ibifungurwa biryoshe, bisaba ko biba vyatetswe neza bigasha hakoreshejwe umucanwa ukwiye, hanyuma duhejeje tukabikaranga tugashiramwo amavuta tukongeramwo umunyu, hagera kubirya tukazana n'agapiripiri tukongeramwo.

Ku mutumba wacu dufise umupfundi w'indimo abizi cane yavyize mw'ishure ry'indimo ry'ikarusi abandaniriza mu rindi rya kaminuza ry'igitega iyo akugiriye inama kubijanye n'uburimyi gusanga ata kintuna kimwe yakubeshemwo.

Ndasubiye kubona amabungo. Tukiri abana twagenda mu mashamba wasanga yuzuye ahantu hose tukayafata tukayarya abavyeyi bakaturondera bakatubura batazi iyo twagiye bakabona dutashe twese duhimbawe kandi atanzara dufise.

Igitki c'igisahira kigeze gufugura categuwe neza catewe muntabire irwiriye, kand'umuntu azogifungura kizomugirir'akamaro cane kuko kirimwo ivyankenerwa umubiri ukeneye.

Kera bavuga ngo uwukize akira isuka kwari ukutamenya kwari ugusamara cane ubuhoho isuka ni yitunze abantu bose erega menya ko tutarimye tudashobora kuronka ivyo dufungura dutegerezwa twese kwitwararika imirima yacu kugira ngo turonka ivyo dufungura n'ivyo gemurira amahanga.

Ibijumbu ni yo mfungurwa yadutunze turiko turaragira inka abungere bose baza bavyitwaje tubaye twa bibuze tukabisuruma mu mirima y'ababanyi waragira ivyago iyo bagufata mu murima atari uwa so atari n'uwa nyoko.

Muno musi twatewe iteka ridasanzwe vyo kwakira musitanteli wa komine yacu yaraje kugurura isoko nshasha ya kija mbere abarimyi bari bashoye ivyamwa vy'ubwoko butandukanyi n'ibindi vyo kurya vyari bihari hari harimwo i karoti ibirayi ibitoki ibijumbu ibintu vyiza vyose vyari bihari.

Tuvuye kwimbura amasaka, ni meza cane, kuko dushobora kuyakoramwo inzoga, ubuyi canke ibifungurwa, ni twijukire rero ibiterwa mbumbarugo vyoduteza imbere.

Amavoka nico gitegwa mbumbarugo twiteze ko kizoteza imbere igihugu murino myaka itanu ir'imbere, gishobora guhingugwamwo amavuta yokwisiga canke yo gufungura, gishobora no kurinda abana ingwara z'ivyaduka.

Gira iteka n'itekane, muvyeyi wavyaye ugaheka. muntu warimye ukimbura, ehe ibirayi bireze bigeze gusoromwa abana bariteguye kukwakirana urweze kugira ngo bagushimire ku vyiza wabakoreye.

Kurima ni wo mwuga utunze abarundi mirongo icenda kwijana birafasha kuronka imfungurwa bitakugoye ca gihe abandi baba birukanga mu mashoko kurondera ivyo barya bibazimvye wewe ubufise mu bubiko bwawe imfungurwa nyinshi, kandi zikwiye.

Umwumbati ni igiterwa ciza cane kivamwo ubwoko bw'ivyo kurya bwinshi havamwo ubuswage havamwo ubugari havamwo imyumbati isanzwe hakavamwo n'isombe ushobora kurya indya imwe, ariko ari umwumbati gusa ubugari n'isombe biratangaje cane.

Ubwororo bw'inkoko bumaze gutera imbere cane. Zirafasha mu kuronka amagi no mu kuronka inyama. Uworoye inkoko ntiyobiheba kubera ko biramwunganira mu kuronka amafaranga yikenuza ubuzima bwiwe bwa minsi yose.

Twagiye kuramutsa marume murumonte tuhageze tuhasanga inkoko nini twagira ngo ni sake ahubwo ntiyari yo yaridendo ni yo twarariye mw'ijoro izo nyama zayo zari ziryoshe cane.

Ngwino tujane kw'isoko kugirango tuje gusuma. Ndakeneye kugura: ikaroti, intore, itomati, imicungwe, mandarine kugirango nzanire umwana wanje mutoyi w'imyaka itatu. Ndashaka kwakura afise ubuzima bwiza cane.

Ivyamwa bigira amabara atandukanye. Ariko iyo bihiye, vyose bigomba gusa kuko biba bihishiye. Imicungwe niyo ibihishije cane. Ariko amavoka igihe cose yama asa n’icatsi kibisi.

Abantu baritiranya cane ibifungungwa bakibaza yuko inyama arizo fungugwa zikenewe cane mumubiri ariko nashaka kubamenyesha yuko akamaro k'ibiharage, ubushaza n' imboga gakomeye cane kurutaro inyama.

Imirima yose ntiyerera rimwe hari iyera mu kwezi kumwe ku mezi abiri ku mezi atatu hariho niyimara n’umwaka canke imyaka ibiri nkakarorero imyumbati kera yamara imyaka ibiri ariko ubu kumwaka umwe gusa urashobora kuronka umwimbu wawe.

Ibiyoba ngo ningira kamaro mubuzima bwamisi yose. Uwabiriye haringwara nyinshi aba yirinze, none siko bimeze nokuwariye ubushaza nuwariye ibiharage, canke ibitoki, canke imyumbati? muze mutubwire akamaro k'ibifungugwa mwimbura ngaho iwanyu.

Ingano ni igiterwa ciza cane, ariko ikibazo mu gihugu cacu c'uburundi sahanu heshi ushobora kuzisanga haba mu kirimiro haba muri buragane haba imbo haba mu bugesera ntangano zibonekayo n'abapatiri jo bakoresha bazikura hanze mu gukora imikati bakoresha muri misa.

Hari iteka natewe, Rugiravyose yangiriye neza. Nateye umurima w'ibigori urera ndawusoroma ndavyanikira none ubu hageze ko ndabishora mw'isoko. Ndizera neza y'uko nzoronka amafaranga menshi cane. Ayo mafaranga kandi azonfasha mu kurungika abana kw'ishure.

Ubuzima bw'isi bumeze nkici butwara amashurwe bugasiga amahwa menshi raba nkuyu muvyeyi aragiye ntanadusezeye ntanatubwiye ibanga yakoresheje kugirango yamane umunezero aho twese tumuraba tugahimbagwa akatubera akarorero mu buzima.

kuruno munsi urihejuru turigira hamwe ibijanye n'ibiterwa mbumbarugo tumenyereye hariho ibiharage ,hariho ibitoki ,hariho ubushaza ,hariho ingano ,hariho amasaka hariho ibijumbu ,hariho imyumbati eka n'ivyishi.. nawe mbwira ibiterwa mbumba rugo uzi.

Ibiterwa njabukamazi dufise mu Burundi na cane cane ikawa, ipampa, icayi . Mu ntara yacu rero twebwe turima icayi cinshi , nizera yuko mu mwaka uza nzoba nfise umurima uheze kwera kandi nzowukuramwo amafaranga menshi .

Data wacu ni umurimyi akomeye cane, ararima ibigori, ibiharage, ubushaza, inkore, amasaka hamwe nibindi, iyo ibigori vyeze aragenda akavyanikira ahantu gushika vyumye akarindira igihe co kuzobitwara kw'isoko kugira ngo akuremwo amafaranga menshi.

Rukundo niumusore w'inkaributsi amaze guheza amashure yac yagenda gucuruza, ubu arangura no mu bindi bihugu arazana imiceri ya tanzaniya ibiharagiro vya zambiya amafi y'ububanza n'ubundi bwoko bw'ibicuruzwa bikeneye hano mu kibano cacu.

Mama wacu aranezereje cane ubwo ndamusanze ariko aragosora ibiharagi. Ibi bisubije ivyizigiro mu mutima wanje kuko twari twarihebuye, icahora giterera cari gisigaye kivoma. Bwa bwato bwahora bwuhira inyambo bwari busigaye buronga ibijumbu. None ubu dufise ivyizigiro yuko ibintu vyose bigiye guhinduka.

Nashaka kwubaka inzu. Narinkeneye amatafari, abafundi, abayede, aba enjeniyeri, isima, ibiti, amabati, none Imana ishimwe ishirahamwe ryacu ryasize kw'isoko imifuko myinshi twese dukwiye kugura.

Jewe hari ibintu vyantangaje canecane kubana bavuka mu gisagara ca bujumbura usanga batazi ubwoko bw'ibiterwa dufise mu gihugu, ariko abana bavuka mu kirimiro muri buragani imbo abo bana nta gitegwa na kimwe cobananira, kandi n'ibintu vy'i bujumbura twokwita ivyabasirimu baba babivi.

Ibi biharage bifise amabara womenga n’inyamanza naratangaye cane erega sinarinzi ko ibiharage navyo bigira amazina narinzi ko amazina ari nkayayandi twita inka twebwe iwacu dufise inka zine ntanimwe isangiye niyindi uko tuyihamagara n’ibiharage rero nuko nyene bimeze naratangaye cane

Ndatangaye cane! mbonye aho Ibiyoba biva. Erega Ibiyoba iyo babiteye vyamira mukuzimu je nari nibaza ngo bimeze nk’Imyembe vyamira hejuru, ejo rero twari twagiye kuramutsa Data wacu acadutwara mumirima n’abana biwe.

Nariko nditemberera mu gisagara ca Gitega, ngezee ku masanganzira nahasanze ibigega vyashizweho mu mwaka wa 1981 kugira ngo tuzobibikemwo umwimbu, Igihugu ntikize giterwe n'inzara.

Umurima w'amasaka ugeze kwera harimwo ibigeze kwera amabara y'icatsi amabara agomba gutukura ayo yose yerekanaku n' murima weze umuntu ashobora kuwukoresha mu kwiteza imbere canke akawutwa ara mu kaguriro.

Umunezero w' umurimyi ni kwimbura ivyimbugwa vyinshi kandi vyiza ivyo biramufasha kuronka ico afungura ico agaburira abana nico agemurira ababanyi arakuramwo bimwe akabishora kw' isoko bikamushoboza kuronka amafaranga yo kwikenura.

Ibigori vyeze basoromye bamaze kubikurako amashishwa hanyuma babishira mu bubiko bwavyo umurimyi yabirimye azobikoresha abishore kw'isoko canke abihe abanabe bifungure.

Inzu yubatse neza hariho fundasiyo yasima hakabako n'imbaho hamwe n'umureko uzotuma mu gihe imvuriguye amazi atemba neza akagwa ahantu hateguwe.

Ikintu gitangaje ku nkoko n' ukuntu imenya amagi yazo nta nkoko ishobora kubundikira amagi y' iyindi niyo buvutse ntishobora kwitiranya agaswi kayo n' agaswi k'iyindi harimwo ubu nibwo bwenge butangaje Imana yataye ibitungwa.

Ubu ibintu vyarorosho ntibikimeze nka kera aho wasanga umuntu atunze inkoko adashobora kuronka ibiribwa vyavyo ubu ahantu hose haba muma zone, muma komine, muntara turashobora kuronka ibifungugwa vy' inkoko bitatugoye.

Ubworozi bw'ingurube buragezweho cane mu gihugu cacu c'Uburundi, kandi mu ntara zose birashoboka kuko ingurube zirya vyose, ntizinenaguza, ntizisaba ubuhinga bwinshi, umuntu wese naho yoba ariho agitangura arashobora kuzorora.

Kubera ku tamenya kera abantu barasuzugura ubworozi bw'ingurube ariko nashaka ku kumesha ko aribwo bworozi busigaye bugezweho ku berako bw'unguka vuba, Ingurube zitanga inyama nziza z'ikavyara abana beshi z'ikinjiza n'amafaranga menshi cane.

Ubworozi bw'inkwavu mu gihugu cacu c'Uburundi, eka mbere no mu karere, ni bwiza cane. Buramaze no gutera imbere ku buryo urukwavu ruvamwo insato, inyama, n'amaganga ashobora gukoreshwa nk'ifumbire.

None jewe nosubiza iki Umukama? Ivyo nkoze vyose bigenda neza! Ejo bundi naguze inkoko mw'isoko i Gitega hanyuma zose zita amagi zizana uduswi, ubu ngeze ku nkoko zishika hafi ijana ata n'imisi ihaciye.

Inka ni nziza iduha amavuta tukayatekesha ikaduha amata tukayanwa ikaduha urushato gwo gukora ibirato ikaduha amafaranga yo gutwara abana kw' ishure n' igitungwa gikenewe cane mubuzima bw'imuryango cane cane hano mugihugu cacu c'Uburundi.

Gukama si ibintu vyoroshe, ntibishora umuntu wese. Iyo dukeneye gukama tubanza guhamagara Data canke mukuru wanje, akaba aribo baza gukama. Nibo babizi cane ngo bavyigishijwe na sokuru. Na jewe mundwi iheze naratanguye kwiga gukama, muga ubu nsigaye ndabizi neza.

Bigeni wangororokeye niwiyengenge, mariza wampaye bitaho jandajanda nka juru gira iteka nitekane, gira ijambo, gira imana nimangazini ndagukunda niwewe ntore, niwewe muvyeyi wandereye abana wabantwariye kwishure nzokurata kwisi yose.

Ingurube nizo zigezweho mu bworozi bw'ibitungwa bito, kuko umuntu yoroye ingurube ziragwira vuba kuko zivyara abana benshi umuntu yoroye ingurube azishize no kwisoko abona amafaranga menshi kuruta umuntu yoroye inka kuko uworoye inka bimusaba kurindira igihe kinini.

Ingurube ni kimwe mu bworozi butobuto umuntu yokora akiteza imbere, kuko zigwira n'ingoga ishobora kuvyarira rimwe abana bare hagati ya batanu n'icumi urumva umuntu yayiteguye arashobora kwiteza imbere cane, kuko igwira n'ingoga.

Perezida wacu yadusavye kworora inkwavu, kuko zifise akamaro kenshi cane zivyara abana benshi amaganga yajo ni nk'umuti twijukire ubworozi bwa kija mbere bizodufasha kuronka amafaranga yo kurungika bana bacu kwishure.

Ni gake uzosanga inka yavyaye inyana zibiri ariko impene noroye nka zose zivyara utwagazi tubiri tubiri nicogituma nkunda kworora amatungo mato mato kuko agwira vuba vuba.

Imbwa yacu Rukara ni kirura mu muryango turayikunda cane kuko iturinda abasuma. Iyo ikubonye itakuzi irakuga gushika data canke umwana mukuru muri twebwe, avyutse akaja kuraba icabaye.

Indwara z'ivyaduka zarateye kw'isi yose, kugira ngo tuzirinde biradusaba kwumviriza impanuro za muganga, tukagirira isuku imibiri yacu hamwe naho tubaye. Ivyo bizoturinda kutagwa mu kaga ko kugwara indwara ziyadukije.

None jewe nosubiza ikiumukama ingurube naguze kw'isoko kuwamungu ita nzimbye sanze ivyara abana umunani bose icarimwo ababanyu bose baje gushengerera nawe ni ba wifuza kworora uzoze ndaguhe ibibugue u.

Nagiye kuramutsa muvyara wanje igitega, nshitseyo nahahuriye n’ivyago bikomeye. Kuko inzoka y’incira yari yabateye mu gikoni irizinga bose bafise ubwoba ko ihava ibarya, Naragize umwete ndarinda ndayikubita ndayica ndabasiga batekanye.

Kubera ko navukiye mu gisagara, hari ibintu vyinshi ntamenya, nk'ingwe, intare, ingeregere, ivyo bikoko vyose ngo biba mw'ishamba, jewe sindabibona n'umusi wa na rimwe, inka zozo narazibonye nagiye kuramutsa nyokuru co kimwe n'ingurube, inkwavu, n'impene, naratangaye cane.

Ngoma ya Ruhinda ni indirimbo ikunzwe cane mu Kirundo, aho bavuga ko inyoni yaritse kw'ibenga umuyaga ukaza ukakaruza kagahunga gahungira aho katazi karirimbo ngo: nzopfa nzokira sindabizi ngoma ya Ruhinda!

Ibikoko bifise ubwoko bwo kubaho butandukanye. Kandi ibikoko vyose bigira umwami bitewe n'aho biba. Ivyo mu mazi birafise umwami wavyo, n'ivyo mumashamba, n'ivyo mukirere. Inkona n'umwami w'ibikoko vyo mukirere, ingona n'umwami w'ibikoko vyo mu ruzi bigahiganwa n'imvubu, intare n'umwami w'ibikoko vyo mw'ishamba.

Ariko kera bari baratubeshe ngo inkende irafise ubwenge, kandi ngo imeze nk'abantu, ngo irafata n'abagore ku nguvu. Twaragiye kuziraba muri parike ya Ruvubu. Twasanze ari ibikoko bikundana, vyitwararika abantu, bikabakinisha, ntibibatere n'ubwoba.

Serwe burundi nyakuramba tanganyika yuzuye ifi imisozi yuzuye inka impene n'intama zose imirima irakayangana ehe ibikoko bifise amambarwa bivuye mu ruzi rwa ruvubu bije kurisha ku musozi.

Wagiriwe Ubuntu, waratoranijwe n'Imana wewe wavukiye mu Burundi, raba amashamba yacu yuzuye udukoko twiza duteye igomwe, eheraba amaso yako ukuntu arabagirana urubeya. Ewe Burundi urambaye.

Inyoni iyo yubaka icari cayo ikoresha ubwenge n'ubuhinga budasanzwe. Iregeranya ubwatsi, igakoresha ibiti, ukiyuvira aho yavyigiye bikakuyobera. Naragenze amahanga ariko sinari bwabone ubwenge nk'ubu bw'inyoni.